Tini ko'atte biiffanno ko'atteeti. Tenne ko'atte biiffannota labbahu labbaahu ko'atteeti. tenne ko'atte qodunni loonsoy tenne qodunni loonsoonni ko'atte hidhine wodha dandiinanni.